Laco man ocung acunga i dog nam en ocung i cawa madong tye ku tyeno udolo longe adola ocito malo omako gi mo tye mucung kede ingete bene tye gutiya mo matidi mo matidi ma tye ka tyene

Peda kic ma gitye madwong adada i kom peda kic man nyig kic tye madwong ma gugure iye kun ngat mo omako peda kic man ma kiyubo ayuba-ni ngat meno oruko roc i bade kun roc meno tye kala makwar ngatte oruko bongo matar ki war macol.